Keehippe cora asati shiiqidinne ogo bolla shiiqidi ogeza bollan diza iita iita miisheta denthishenne ha ogeza bolla puute tokkanaas ollata goyishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka daro asati away awettiza bessan shiiqidi eqqidinne awaza geesh bena ashshanas janxila be huphe bolla tolidi tolidi eqqidi dizayssa bessees.

Hayssa qasseka bilxiginna woykko ha'i wode kawoza dooriza shurabe may'dinne daro asati gistey qashora dizayssa bessizayssa may'dinne guppishe dizayssa bessies

hayssan qasseka gaammo dere asati issi biiron shiiqidinne issi issi ha qofata bolla haasayishe dizayssanne iza bolla izati xaafishe dizayssa bessees

gaammo giddon diza cencha dereti pararanne gaammo dunguza mule may7ida asati para bolla dizaytikka kaamo bolla dizaytikka shiiqidinne ha oge simmidi yishe deettes

Gita gita dalga ogey dees nam7u baggara ogezikka dees ha ogezappe hani baggara ciishshati lo7iza ciishshati tokketidi dizayssanne gede bagga ogeza giddonka qasseka daro ciishshati toketidi deet.

hayssan qasseka gezze heeran uuththataranne dumma dumma miishati dizaa bessan maata keeththey woykko buuxa keeththey kundidi dizayssanne ha baggara daro asati uttidi dizayssa bessees

Issi kareththa adde dayssi cinggurssa woyko qaala dhoqqu histtisizayssa mayke oykidinnee daro asa giddon haasa7ishe dizayssa dizayssa besses.

Issi kifile gidon qodan qodan kehi daro asati shiqidinne utidi hara asi izetas yotidayssa woyikko hasayishe dizayissa ezgishshene siyishshe dizayissa hays besses

hayssan qasseka nam'u macasati booththa qamese dunguza gammo dunguzara qoodhesora dizayssa may7in harati yiidi qasse haaththe izetas gishishe deettes

Gaammo deren diza cima asate woykko gaammon bayra bayra cima asate shiiqidinne issi bessa shiiqi uttidi duulata woykko asi haasayizayssa izgishe dizayssa bessees.

Paydo issino giidi xaafettidi wothettin hanu dere kawo woykko tophiya kawo abi aymedey asatas be qofo aaththishe dizayssanne asati uttidi ezgishe dizayssa bessee.s

Issi giddon woykko hayssa giddone tani beyi shin aawa gita aawa utisidenne ha aawaza bolla gaammofe yida gita gita asati gita bullukko ehidi mayzishi deettes.

Hayssan qasseka salo medhoranne booththara walakka qoofe ba huphe bolla wothiday issi addedayssi hayssan qaala dhoqisiza miisha ba kushen oyqqidi asatas eqqidi haasayi she dies.

Hayssan qasseka asati issifetethan shiiqidinne issi addarashe giddon uttidinne asatappe woy hara asi haasayiza haasaya akeekishe woykko ezgishe dizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi kattama giiddon heezhzhu toohora diiza kaame daara ha simmada yishshe dishshin qasseka qasseka izzi laanqera daaro assati toohora ha simmidi yishshe diizayssa beses.

Daro maca nayti woyko maca asati bootha qamise mayidine issiniya sinthera adhidara masara be hashen bola tokada eqidari lanqera dosona

Atuma nayiti nayiti botha mayo macca nayiti qasekka galalio mayo mayidayiti daniththanichchati hayisani qasekka daniththishshe dizayisa besesi

Haysa qaseka kathay kaxidi gigetidi adhi simin asati muletika shiqidii Manas gigetishin issi Ade daysi yidi izeta kushe mecishishe dizaysa beses

Hayssan qasseka gezzeththo keththe woykko maata keththey kexxetidi uttin iiza karera iiray buukidi e haaroy adhdhishe dizayssane ha keththeyiya soho giddon cuuiashe diizayssa besses.

Hayssan qasseka qoodan ussupuna gidida attuma asati gita gita asati issi wula bolla shiiqidinne ha simmidi muleytikka eqqidi dizayssa bessees.

Issi cala aawa daysi arisa aawa daysi ha simidinne issi kifile gidon uttidinne woyko eqidi ha simidi mivishe dees.

Guye baggara gita gita abbay dees ha abbazappe hani baggara qasse heedzdzu asati eqqidinne gede simmidi abbaza xeellishe dizayssa hayssa bolla bessees.

Uushachcha baggarakka hadirssa baggara keeththey dishin issi heedzdzu tohon hamuttiza kaame dara ha siimmada yishin izi lanqera issi attuma nay gedde siimmidi bishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka dara siinetti heedzdzusson meecetiidi Gigi utiin qasseka masoobe giddoni ee siinettappe gede baggara gigetiidi mizayssa besees

Hayssan qasseka gashsha nayta shiishshidinne mantha asatara histi uttissin qasseka masoba giddofe aayo caala aayo daara ehada masoba giddofe kathata gashshe naytas gishashi dawus.

hayssan qasseka keeththay keexetti dides keeththaza lanqera ginbera keshay kesheti dides ha keeththaza lanqen qasse asati de7osona asatappe sinthe baggara maatati dolidi gade danda7oto

Hayssi qasse gaammo giddon goofatho keeththe goofa giddon diza keeththe woykko gaammon cencha baggan diza gezetho keeththeti izeta lanqera shuchchi keeletiti diin de7ettees

issi oge bolla gita gita asati qoodan gede ichacha gidiza asati eqqidi deettes ha asatappe guye baggara qasseka geezetho keeththe woykko maata keeththeti keexettidi didayti deettes

issi gezetho keeththe daara keexettada garsera bollara lo7izaara keexettada dishin ha keeththey karera daro asati kezidi bizayssanne qasseka keehi zilla maatati karen dizayssa bessee

Hayssan qasseka gita abba bolla gita wogolo giddon gelidi oyddu asati wogoloza giddon uttidinne ha simmidi xeellishe deettiis.

ashoy bayzattiza keeththan issi addedayssi ashoza shammana yiidinne ha asho bayziza addeza haasayishishe dizayssa hayssan bessees

hayssan qasse heedzdzu maca asati ba huphe bolla shaashe qaccidayti ba dabben qasseka sharben qachidi qachi di dizayti oge bolla ha yishe deettes

hayssan gita abbay dees ha abbaza giddon qasseka maatay dolidi dizayssanne maatazappe guye baggara booththa medho oykkida daro kafoti eqqidi dizayssa bessees

keehi daro asati shiiqidinne giya bolla daro qommo aypo aypeta bayzishe dizayssanne heni baggara qasseka tuumoti hi lo7ometi dumma dumma miisheti bayzettishe dizayssa bessees

Gita gita asati kehippe gita gita asati kawo oosanchati shiqidi issi bessan uttida. Ha asata gidopeka ha nu kawo getetizaysi haysi abiy ahmedeyka iza gidon uttidi dees.

Gita gita asati haysan nam'u gita asati detes ha gita gita asatappe ha bagara woyko oshacha bagara diza awozi hasayishe dizaysanne be kushe bolla denthidi dizaysa bese

Kehippe gita gita asati madadara uttida haa madadara uttida asata sinththanni cishshayi issi xarphphe bolla bolla issino gidi shiqqiddi uttides.

Maadirike bolla qoodan usuppuna gidiza asati ichchachchu addetinne issi macasiya ke'a uttin ha baggan diza asati qasseka izetappe haasayettiza miishshe siyyishe deettes

hayssan qasseka issi xuufey amarathora xaafettidi dees hayssika ay gize giikko addis waana dafe adi addise waana dafe adi giidi gies

hayssan qasseka kuwaasey kaa7ettidayssa hayssa kare deren ka7izayti kuwaasey kaa7ettiza meedaza giddon eqqidinne be xoonidayssas ufayssas guppishe dizayssa bessees

Isii dubbusha keeththan woykko issi gita keeththan kawo keeththan shiiqida asati shiiqidinne kawoy qaala izeta gelthizayssa gelishe kushe denthidi deettis.

Haysan qaseka galal'o mala mayida adey wula doyidinne gede kezishe dizaysanne ha adezas sinthara mithatinne dumma dumma mishat dizaysa beses.

Gitta gitta kethati kexetidi dizayisane qasse hayisa ketheza laniqera koronite poleti adhidi bizayisane ha bagara darro matati ekiza olayi dessi

Keehi aaho ogey gede aaththizayssi de'es. Ha aaho ogeys ushachcha baggarakka gidin hadirsa baggara woratti ekkiza mithatinne maatati dizayssa bessees.

Hayssan qasseka gita gita gita abbay dishin ha abbaza qasseka izati gaddabidi woththidi woykko keshshidi woththi dishin iza giddorokka aadhdhidi abbaz gogish dizayssa bessees.

Hayssan keehi denba gadey maatara cililili ekkida gade dees ha cililo gadezappe gede baggara keehi daro keexeti keexetidi keexettidi ke'i uttidayssa bessees

Hayssan darro asatti issi bolla utiddi de77osona izzatas kathay adhin woykko qummay adhin mishee dizzayssanne dumma dumma ushay izza bolla imettin uyettishe dizzayssa besses.

Haysan qaseka issi macasa Daara be haythe bolla silke wothada hasa'ashe dizaysanne qaseka iza hasa'ashe dizaysi lo'o oososi samita gido gizaysa iza hara asasi aathashe dawusi.

hayssan qasseka tani beyishin kath bayzettiza keeththe masates gita gita hotole geetettiza bessani asi deenna giin oydezi giigettidi giigettidi asi uttanasoy giigettidi dizay issakko

Awa dayssi saketidin yiidi wospitale gidon ichidi dishshin ade dayissi qasekka carkko izetas imetiza masarara sidhe bolara yedishe dizayissa besses

Issi zo'omedho kamey oge bollara gede bishe dishin qasika iza asati shiqidine gita lasitiqe gochidi gochidi iza bolla qachishe de'etes

hayssan qasseka zo7o isponjen ooththettida oyde bolla pooliseti shiiqidinne uttin poolisata hara astamarey tamarsishe dizayssa uttidi ezgishe deettes

Pooliseti kumetha ba woga may7o kumetha may7idi ba qoophera issi bolla kumetha may7idinne heedzdzu cuga cugan salpetidi ha simmidi izati eqqidi dizayssa bessees.

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne issi xaraphe bolla uttidi kathay izatas kathay ukethay baxettidi aadhdhin hayssa quma issife shiiqidi mishe dizayssa bessees

hayssan qasseka gita gita shubo oyqqidinne oge bolla hamuttidi koronte giigissiza asati shubo oyqqidi izata lanqera gede baggara gita kaamey dizayssanne ha asati eqqi dizayssa

Hayssan qasseka asati heedzdzu wose y oyddu asati shiiqidi issi bessan shiiqidinne tubbora maata haaththe ushshishe dizayssanne maatazi yillidayssa.

Issi aawadaysi zo'o kumetha may'o may'idayssi poolisey kaame lanqera ha simmidi eqqidinne ba kushe pude denthi oyqqidi haasayishe dees.

Hayssan qassekae jilla may'o may'ida oosanchati issi bessan shiiqidinne oge bolla iitidayssa ogeza haaththen izati meecishe dizayssa bessees.

Asati issi bessan shiiqidinne haaththay izara aadhdhiza tubbu mitha lanqera habaggara aaththidinne tubboza goochchishe dizayssa bessees.

Haysan qaseka kehipe gita gita matati dosona ha matappe gede bagara buro kexetishe diza kethey des qaseka matazika kehipe cililo

Keehippe keehippe gitatida keeththey qoodan keehippe dariza aaho bessan keexettida keeththay dishin ha keeththazappe ha baggara qasse miththati dolishe dizaysa bessees.

Gittra gittara salo gakana giza kethi kexetidi diini hakethazA garisera qasi daro asati bitta bolla woy gade diza kifileza bolla kei eqidi de'etes

Issi dalga asfaltte ogey ossetidi gigin ha ogezzappe gede bagara kehippe kexetidi.diza keethanne ogezape ha bagara bothara karethara walakka kamey yishe dizayssa besses.

Kehipe gita kethey Kexetidi de'ese ha kethezappe qase guye bagara mithati betosona mithatappe ha bagara issi na dayisi issi kame laqen eqidi des

Keehippe daro asathi issi salppera eqqidinne haa simmidi eqqidi dizayssanne ha asathappe guye baggara buro keexeththishe diza keeththee beeththees.

hayssan qasseka issi kifile giddon daro asati shiiqidi uttidayssanne ha asatippe gita aawa dayssi duge baggara uttidinne komputere xam7ishe dizayssa bessees

Gita gita asati issi kifile giddon shiiqidi eqqidayssanne ha asati qasse ha baggara salo medho kumeththa may7o may7di dizayssa hayssa misileza giddon akekishi dizayssa bessoos.

daro asati shiiqidi issi bessan eqqidi deettes ha baggara qasseka issi awadayssi eqqidi haasayishe issi addeza bolla kushe yeddidi eqqi haasayishe dizayssa bessees

Hayssa qasse issi keeththe giddora daro asati pude kezishe dizayssanne issi addedaysi qasseka ke'i eqqidi izeta oge malatishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka karetha koote woykko mayo mayida aawadayssi huphey bo7ati ekkidayssiee ha simmidi uttidinne be ayfe bolla manaxire woththidi miicishe dees

Issi aawadayssi oyde bolla uttidinne garsara zilla medho koote maydi bollara qasse karethara walaka may'o may'di ha simmidi xeelli shi dees.

Beyanas keehippe kahas lo7iza keeththey woykko gita pooqey keexetti didin ha pooqezas qasseka guyeyhadirsa baggara asati garsan daro asati uttidi dizayssa bessees.

Issi kifile giddon daro asati shiiqi eqqidinne xarapheza bolla ciishsha masatizayssa muleyti shiiqidi oykkidi din issi aaway hani baggan kushey dimmidi miicishi dees.

Issi kiffile giidon issi adeynne issi macca na'ayeri eqqidi de'ettess haytta tani be'shsin issi adezi sallo medhdho maayo mayidess macciya booththa maayo mayaduss.

Issi ayo dara be na'ara yada utada na'a idimadanne akamisashe akime kethan yada utada iza akamisashe dizaysa beses

Issi ade dayisi issi biro gidon barkka utidinne ba sinthan dummatetha giza xufe oykida wancha be sinthan ekkidi utisidinne ha simidi micishe des

Hayssan issi macasiya booththa shuraabe bollara mayada ha baggara diza addezikka boothth bollara mayin nam7us uttidi haasayishe de7etes.

issi addey karetha kumetha may7o may7idayssi issi bessal biidi eqqidi kooshe dhoqaiza woykko mayke geetettizayssa oyqqidinne eqqidi dees

issi naa bolla metoy gakkin kundidinne huphey izas phalqetin haakimeso geelthidi sikisidinne iza bolla booththa miishan laxafi woththida

Hayssan qasseka issi bessan issi addey issi oyde bolla uttidinne ba kushe bolla denthidinne ba duuna doyIdi haratas suutha immishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka haakimeti be bollara bollara mayettiza booththa mayeza may7idinne oyddu haakimeti ha simmidi eqqidayssanne miicishe dizayssa

Xarapheza bolla asati shiiqidinne waraqata bolla xaafishe dizayssanne issi caala aawa kushe bolla izeti waraqata qachidinne izeta harge maramarishe dizayssa bessees

hayti qasseka booththa may7o qaseka zokko bolla zo7o mesqele may7dayti shiiqidinna issi katama giddon issi mata shiiqidi be haasaya laammishe dizayssa besse

Issi bitaney woykko issi addadayssi cingursa woykko kooshe dhoqisizayssa ba kushen oyqqidinne asatas be qofa woykko be qofa aaththishi dees

issi dooma addedaysie doomata kaame bolla uttidi yiidinne daro asati qasse kahyssa doomaza guyera shiiqidi eqqin ha baggara qasse hakimezi eqqidi haasayishshise dees

issi addedayssi ba duuna bolla mayke woththidinne madirike bolla kehi eqqidinne asatas ba qofa aaththishe dizayssanne haasayishe dizayssa bessees

qoodan gede usuppuna gidida macatinne attumati issi bolla shiiqidinne gita ukethi uukkidi ehidi xaraphe bolla woththidi muleytikka shiiqidi ha7u kethaza bathishi deettes

Issi adussa woykko aaresa macasaya daara ba huphe guye oytethidara zo'o medho kumetha may'o may'adannne issi bessan eqqada ha simmada xeellash dawus

Hayssan qasseka daro asati woykko issi macasa daara markawaraqaata ba kushen oyqada ha bessashe dizayssanne qasseka issi addey izi matan eqqide dizayssa bessees.

hayssan qasseka ee heni baggaranne hani baggara giidi xaraphe giddon dishin asati uttidinne ba sinthen haaththa woththidi yo7o siyishe dizayssa bessees

Issi ha ta addedayssi qamme ekkidayssi yiidinne eqqidi dees ha addezas ayfe bolla manaxirey dees ha addezappe guye baggara salo medho malke dees.

Hayssan qasseka maxaafa keeththan issi macashadara henira ha simmada booththa may7o bollara may7ada eqqada bayzashe dizayssanne issi addey gelidi shamishe dees.

issi macasiya daara uttadanne be siide bolla maske qachadanneee booththa may7o woykko haakimeti may7iza may7o may7ada uttada dawus

Hayssan qasseka issi kifile giddonee issi macasadara gelada eqqin issi addedayssi izi kushe oyqidinne dizayssanne heni baggara qasse haray hokkidi dizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi xaraphe bolla heedzdzu attuma asati katha daabboranne harara meishatara miidike idinne tukkeka iza bolla uyidi simmizayssa bessees.

Daro asati shiqetidine haththa gidon woyko koshetidi kosheti diza oge gidora haththe bidaysa pude bagara maca sati ha xelidi micishe dizaysi betes

Ha missilen taani be'shin nam'u assati anjetidi woyko tamari wurssudi anjjetiza missiley saletidi dizaysanne hara harayka de7es.

Gaammo giddon diza tamarida asati issi bolla shiqqidine yohoyi yotetidi wuridappene ba kushe baqqishe uffayitishe diza issa beeses.

Kehi daro asati woyiko qodan usupuna gidiza asati shiqidi be,ishin issi ade qasika koronte shuboyi ithin ha koronte shuboza kesidi qachishe dizayisa beses

Be'ishin keehippe lo7iza keethte keexettidi ooratha keeththey keexetti kei uttin ha keeththayppe ha baggara makinay be uttiza bessal uttin ha makinayppe ha baggara qasse mith dees

hayssan qasseka wolayta soddo yumbereste tamaresoza arma hayssan woththidinne tamaresoza qasseka denthidinne ehidi izeti bessishe dizayssa beyoos

Issi dhoqu gida bessan woykko zumati ekkida bessan keelataranne dumma dumma shuchati diza bessan daro asati shiiqidinne duge simmidi eqqidayssa besees.

Hayssan qasseka shuchchan oosettiza oge giddora gede ushacha bagganka hadersa bankan meli ekkida maatati dizayssanne sinthen qasseka daro asati sinthen eqqidi dizayssa bessees.

guya baggara woratinne dumma dumma shuchati dhoqu giidi keeletti ekkida bessan keeththey keexettidinne dizayssa ha keeththey dan7on qas aaway uttidayssa bessees

Mitha haythetara keehippe zhillidi woykko cililidi ekkida bessan gede baggara qasseka gita keeththe dizayssa bessees ha keeththazikka be ishin keehippe lo7ees

keehi daro asati issi bessan shiiqidinne issi kifile giddon shiiqidi uttidayssanne ha uttidayssatappe issi nozi ba qoodhera salo medho sharbe yeggidayssa bessees

issi keeththe lo7iza keeththea keexxettadadin ha keeththey kare baggara kambalo geetettizayssi hayssi buddennay uuketishin bashe bolla wosettizara qashettada bayzettanas uttidayro bessees

Hayssan qasseka oge goyizayssi ykko oge goyiza kaamey dees ha kaameza bolla issi addey woykko kaameza laaggizasi dees laaggizayssaza bollara iza awappe ashshiza zanxila malay kaameza bolla woosetti didei.

hayssan qasseka adussa adussa attuma asati shiiqidinne oge bolla diza buuratanne iitata shiishshidi issi bolla xuuganas izati giigisshishe dizayssa bessees n as

hayssan qasseka bazzoti ekkida bessan woykko maatati melidi ekkida bessan koronte shubo yiidi poole bolla issi addey kezi eqqidi qachishi dees

oge dalga oge daaradawus hogeyppe gede baggan henin xiida mithi dees ha xiida mithey lanqen issi adde dayss eqqidi dees addezappe gede baggan keeththey beettes

hayssan qasseka issi keeththe giddon daro asati shiiqidi dizayssanne issi addedaysi qasseka issi maashine denthidi denthidi be ishe dizayssa bessees

Ewurode hayssan qasseka gita keeththe keexettishe dizayssanne woykko koronte shuboy aadhdhiza miishay keexxettishe dizayssanne iza matara qas dumma dumma mithati de'ettes.

issi caala keeththe daara keexxettada dawus ha caala keeththefekka pude baggara qasseka mithan keshettidayssa giddon maatay7ee dolishe dizayssa bessizayssakko

Daro asati yidi shiqi eqidine ba kushen shame xonpidi haysa katamathho ukkeththa ba sinten xarphe boll woththi micisheshe detes

Hayssan issi aawa dayssi tamaaridinne anjjettiza gaallassan anjjettiza anjjoayoza maayidiinne cenggurssa dhoqqu Oththiza miishsha ba kushshen oyqidii hassayishe dees

hayssa misileza bolla tani beyi shin kifilezi hayssi mela aykkoy asi deenna xaraphetinne dumma dumma miisheti ha kifileza giddon dizayssanne hara hara miisheti bayndayssa bessees

keehippe adussa dussa gitta asati shiiqidi anjettidi woykko tamari wursidi anjettidi be anjo waraqata be kushen oykkidi kushe bolla denthidi deettes

Hayssan qasseka issi keeththe woykko issi gita keeththe garsan elesizaynne qasse sinthas kaaloy dizayssi maca naytas diza issifetetha ooso galaxizayssi hayssan xaafetti didi..

Hayssan qasseka'e daro asati shiiqidinne guyera eqqidi deettes sinthera qassekae daro asatikka uttidi deettes hizgidi qasseka marka wara kata ha bessishi leettis.

issi keeththa wula lanqen daro asati shiiqidi ba marka waraqata oyqqidi oykqidi ba kushen oyqqidi ha bessishe dizayssanne miicishe muleyti dizayssa bessees

Hayssan tamaridi wursi danayti anjatishe dizayssanne qasseka izata anjiza asati heni baggara xarape sinthan uttidi dizayssa hayssi bessishe dees.

Hayssan qasseka'e dere giddon ooththiza woykko dere iitatappe naagiza pooliseti be massara tookkidinne ha simmidi yishe deettes.

Poolisetinne dumma dumma asati shiiqidinne oge bollappe iita miththatanne hi hara hara dumma dumma miishshata denthishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka daro asati oge bollafe iita buuratanne daro hara hara miisheta pixidi pixidi oge bollafe dhayssishe dizayssanne macati attumati dizayssa bessees

Hayssan sooppenne kareppe dumma dumma miishatappe keiza buuratanne iitata qoshashata shiishshid ehidi ehidi iziti qoshashati qolettiza bessan ehidi qolizayssa bessees.

hayssan qasse ka7e madabaratinne dumma dumma miishati shiiqidi issi bolla dooretti didin hayssa doorettidayssa bollan kezidi issi addey giigissidi qach qachi woththishe dees

hayssan qasseka pooliseti shiiqidinne oge bollafe buura denthishenne ogeza giigisishe woykko pittishe dizayssa ha misileza bolla akekadis

Hayssan qasseka asati bazzoti ekkida bessan yiidinneee oge bolla iitati qolettidayssa obuurati qolettidayssa denthishe dizayssa bessees.

daro asati oge bollappe shiiqidinne buurata dhayssishenne qasseka koshshonta maatata buuccidi buuccidi denthishe dizayssa hamisilen bessees ha asatikka jilla may7o maydi deettes.

daro asati shiiqidinne maca asatinne attuma asati shiiqidi oge bullappe buurata pittishe dizayssanne iitata dentsishe dizayssa bessees

Asati issi kifile gidn geli utidi technology era gujanas computer xam'ishshe dizayssanne issi away izeta sinththara de'izayssa besses

gasha nayti woykko qeeri nayti shiiqidinne issi bessan tamareso woga may7o mayli issi bessan shiiqidi uttiday ssa bessees

Hayssan tani beyishin qasseka daro asati issi bessan shiiqidi kushe idimmidi eqqidayssanne haasata giddon nam'u macasati issi lanqera eqqidayssa bessees.

Hayssan qassekaae nam'u attuma asate woykko nam'u addeti de'osona ha addeta giddofe issoykka ha baggara dizayssi leyelaga qasse ushacha baggara dizayssi cima.

Issi bessan keehi cora asati shiiqidi uttidi deettes. Ha asatappe qasse ushachcha baggara diza asati gaammo dunguza may7dayti koote maydayti deetes. Ha baggara booththa kumethi mayida macasiya dawus.

hayssan qasseka ha'i wode nu kawo geetettiza hayssa abi aymede woykko doktere abi aymederanne issi hara addera giidi issi bessara ha simmidi izesti yishe dizayssa bessees

Oge lanqen shiiqidinne daro asati eqqidi deettis ha asatappe qasseka issi issinoti beyishin kare dere asata masati hettis qasseka issi nozikka salo medho mayo mayides

Issi karetha aawadayssi ba huhphe bolla qoofe woththidayssi badalay dolishe diza bessan woykko badala gaden yiidi eqqidinne ha luko simmidi booththa may7o ma7i eqqidis.

Hayssan qasseka issi gita karetha aawadayssi ha simmidi eqqidinnee kooshe dhoqisiza hayssa mayke geetettizayssi iza duunaso shiiqin haasayishi dees.

Hayssan qasseka daro asati issi bessan gammo asati shiiqidinne gashsha naytikka gita naytikka qa dumma dumma poolisetikka issi bolla shiiqidinne dizayssa bessees.

booththa kumetha may7o mayda nayti gede baggara qasseka eqqidi yaxushe deettes ha baggara qasse dizaytikka uttidayti dendidayti giidi dannasishe dizayssa bessees

Issi aawadayssi be duuna bolla mayke woththidinne gammo woga may'o may'idinne booththa sharbe qoodhera yeggidinne haasayi shedizayssa bessees.

Oyddu asati heedzdzu macatinne issi addey gistay qasho radizayssa be shura be bolla wosetida may'o may'dinne janxila oyqqidi oge bolla eqqi doosona.

issi orde karetha aawa dayssi eqqidinne badalay iza guyera zerettidi dolishe dizayssanne izappe gede baggara daro kaameti eqqidi dizayssa bessees

hayssan qasseka issi lo7o keeththati keexettidi guye baggara dishin ha keeththaza lanqera caala asati heni baggara naatida asati yelagati ha baggara giidi ha simmidi yeettes

Daro asati hayssa komputere kifile giddon gelidi eqqidi dishin issi adedayssi qasse ba qofa izetas aaththin eqqidi izati qasseka aywoza ssiyishe dizayssakko

Issi bessan woykko issi keeththa lanqeni daro gita gita asatinne caallida asati issi bessan shiiqidi de ishin issi addezi izetas be qofa aaththishi des.

hayssan qasseka daro asati issi kifile giddon shiiqidi dishin ha asatappe qasseka heni baggara eqqidi diza asati kushe idimmidi yiidi eqqidayssanne harati uttidi dizayssa bessees

ayzitehayssan qasseka zo7o kumetha mayda adussa macasiya daara booththa macasa woykko aayo daare matan shiiqadanne ha aayiyawaraqatanne zo7one geren oyqqada eqqidayssa bessie

Hayssan qasseka daro asati shiiqidinne issi keeththa giddon woykko issi kifile giddon eqqidi deettes ha asati eqqidinne ha baggara qasseka issi asay telebizhinen gede bessizayssa be ishe deettes.

Hayisdan qasekka ee dere nagiza polliseti shiqqidinne dubbushsha giddon uttin qasi izetas aththetiza hasa'a maran siyishshe dettesi

Hayisan qaseka gede bagara polise woyiko haysa tirafikey eqidi dini hatirapiketape qa ha bagara makinazi eqin diza asati eqidi dizaysa beses

Keehippe away awiya bessani asati shiiqidi oyde kesi kareni wothidi iza bolla utidinne daro asati xaafishe dizaysanne hara assi izetas hasa''zaysa ezigishe dizaysa beses.

hayssan qasseka nam'u pooliseti ha baggara eqqin gede baggara qasseka issi addey issi poolisera eqqidinne izetas qase woytoy imettin kushen oyqqidi ha bessishi deettes

hayssan qasseka e dere heemmizayti woykko dhassa bolla dere gish olettizayti woykko poolise geetettizayti issi madadara eqqin harati izeta yidi salantishe di

Hayssan qasseka pooliseti ba sinthan xaraphey wothetin ha xarapheza bolla ushsha wothidinnee woykko haaththa woththidi uttidi doosunna

Daro asati shiiqidi uttida ha asata giddofe issoy cengorsa dhoqisiza mayke ba kushen oyqqidinne ha asatas haasayishe dizayssanne hara asati akeekishe dizayssa bessee

hayssan qasseka heedzdzu maca pooliseti shiiqidinne issi ooththettida oge lanqen bolokkotenne shuchchi issi bolla doorettidayssa bolla uttidi be silke xam7ishe deettis

Issi dere naagiza poolisey ba kumeththa may'o may'idinne kiise giddon nam'u kushe yeddidi ha simmidi oge bolla eqqidi diza yssa bessees.

Issi zo'o ayo dara issi besan utadanne be ayfe bolla manaxire wothidara huphey qase izis pulumida cala Aya dara utada dawusi

Daro gaaxare asati shiiqidinne booththa laxana mayidinne waraqata ba kushshen oykidinne miiththa garssera muullettikka ha siimidii yoshshe dizayssa besses

hayssan issi aaho keeththa giddon daro asati shiiqidinne dubbusha uttidinne haasayettiza haasaya uttidi akeekishenne siyishe dizayssa bessees

hayssan qasseka issi kaame giddon asati gelidi uttidi dizayssanne ha asati bollara bollara may7dayssazi zo7o medho may7o izii may7di uttidettis

iray bukkidinne urqasida urqa gadin giddon woykko oge giddon daro asati shiiqidinne ha simmidi mule daroti kushi idimmidi eqqidayssa hayssa misilezi bessees

issi dalga kifile giddon daro asati shiiqidi uttidayssanne ha asatappe hadirsa baggara nam7u macasati uttidayssa issi macasay hu7e bolla shaashey deees

Hayssan qasseka beni taarike giddon nuni tamarishe maxaafa giddon beyiza aawo masatizayssi karetha addey karetha may7o may7dinne hu7e bo7a addey uttidi dizayssa bessees.

hayssan qasseka iray keehippe daro bukkin bukkidayssazi qasseka haroy asaso gelidi iissin asati shiiqidinne urqaza giddora iza giigissishe deettes

Imathati yi shedizayssanne imathatas dumma dumma qommota ashati shiishshidi giigissidi imathaza sinthepfe wodoro duuthidi imathata geelthi shedizayssa bessees.

Nam'u maca asatinne issi attuma karetha aawa dayssi waraqata muleytikka ba sinthen mici wothidinne ha asa xeellish dizayssa bessees.

Kaamey guyera dishin ha kaameza sinthen qasseka qoodan keehi dalo asati shiiqidinne issi madadara eqqidi dizayssa bessees.

Gaammo dere asati woykko gaammon diza bayra bayra asati issi bessan dubbusha siiqidinne uttidayssanne issi aawazi be xambaro oykqidi ha xeellishe dizayssa.

Asati issi kiffile giddon shiqqidinne daro asati be qodaredda botta naggare aththidi hayissa marikka woraqqaththa ha bessidi eqqidi de'osona.

Hayssan qasseka issi bessan asati shiiqidi eqqidinne ba sinthen xaraphe bolla maatati aykkoytikka dolidi loiza xaraphe sinthen eqqidi kushe idimmidi ha simmi eqqidi deettes.

issi bitaney issi bessan utti didi woykko issi kifile giddon utti didishin izi xaafiza waraqata zagarsera daro ciishshati hiixetti wuttin hessa bolla woththi xaafees

hayssan qasseka katha keeththen tukkey eqqida sinetikka shiiqidi deettes hani baggara qasseka issi aawa dayssi uttidi kath miidi iza bolla be tukke uyishe dizayssa bessees

hayssan qass keehi daro asati issi bessan shiiqidinne duge baggara woykko hadersa baggara uttidi deettes oosacha baggara qasseka eqqidi diza issa bessees

Hayssan qass heedzdzu qommo misile bessees ha baggara issi macasiya tukke pentisada qola shidawus ha baggarakka qasseka issi neyakka hessacho ooththash dizayssa bessees.

hayssan qasseka daro asay issi bolla shiiqidinne issi bessani macay addey issi mata shiiqidi eqqidi dizayssanne qasseka ha baggara booththa kumeththa may7o mayda addey uttidayssa bessees

Hayssa duge baggarakka pude baggarakka may7o micidinne oge bolla ee woykko hayssa qorqorota bolla may7o micidi bayzishe dizayssa bessees.

Hayssan qasseka'e daro asati shanta bayidinne ha simmidi yishe dishin issi zo'o naadayssi be huphe dichchidayssi nam'u baggara ba shanta bayidi ha yishe deettis.

Hayssan qasseka koronteta giigissiza asatinne qas iitiza miishata shiiqid giigissiza asati mitha bolla kezidinne giigiso bolla dizayssanne hayti qasseka galal7o mayda.

kaameti uttida bessani maaran maaran shiiqidi shiiqidi kaameti uttidayssanne qasseka be dere dere biza asati shiiqidi biza kaameza giddon gelishe dizay issa bessees

Hayssan qasseka issi kaame daara oge bollan eqqada dawus bashe iza eqqin daro asati qasse oge bolla essidinne hakamey giddon gelishe dizayssanne gelana gish dizayssa bessees.

hayssan nam7u misileti beettosonna ha baggara asati gaare bolla uttidi dizayssanne gede baggara qasseka kaame bolla keidi boorata kessidi asi laaggidi kaameda bishe dizayssa bessees

Duma duma haylasho nayti hara harati qomoy woyko malkezi izetas medhodizi izetas dumatizayti issi bolan shiqidi dizaysa beses.

Para toggidi issi adde guyera haa yisheni isinozi qasi bolla dendidi gupishe dizayssa ha misileza bolla besishe desi.

Issi caala aaw daysi xaraphe bolla ehidinne haylasho na xaraphe bolla kesi wothidi kushenw qoodhe izasi oykidi dizaysa besesi.

Heezzu panththa asathi woykko aththuma na7ithi gaden booththa shuraabe mayidi uththidi deeththes; qassika macca na7ithi izetha guyera eqqidinne be kushe bolla yeddidi miiccishe de7oosona.

gakkasissi mishiriya haaththa giddon gelada liime liimashe dizayssanne hamishireys asseka hu7eykka adussa gididayssa besseesaa

Haysan qaseka kehippe dalga woray betes ha worayka betide nu be'ishin gamo gidon dizaysa hayssa arbaminc'e bagara diza wora masates.

hayssan qasseka booththa may7o may7idayti woykko booththa shurabe may7idayti sa7a gul7a gizayssi iza bolla xaafettidayssa may7dinne gede simmi eqqida

issi attuma asanne issi macasaya daara issi bessan yiidinne keshettida kesha lanqera woykko biratan keshettida kesha lanqera eqqidi nam7ati idimettidi ha simmidi de7osona

hayssan qasseka daro ayfa ayfetinne kaththa kommoti kaxidinne shiiqidi yeechey xaraphe bolla hiixettin asati shiiqidi be saynne kushen oyqi yiidi hidi kathaza ekkanas giigettishe deettes

Haaththay bollara qolettiza bessan woykko haaththe paafatey diza bessan daro asati macatinne attuma asati issi bolla shiiqidi ha haaththaza lanqen ufayssas guppishi deettis.

Hayssan qasseka keehippe cilili ekkida woykko beyanas keehippe lo7i ekkiza woray dees hawora giddona qasseka oosettidi ke7onta ogey dizayssa bessees.

hayssan qasseka keehippe bookketida woykko shuchchi bookketida bessani daro oydeta shiishshidinnee daro asati oydezi haaththay ekki bizayssa kessi shidee

hayssan qasseka nam7u maca nayti issineya karetha kumetha may7o may7in issineya garsera boothth bollara zo7o may7o may7idara mitha lanqel eqqidi miicishe deettes

haaththay zuma bollara duge simmidi qolettishe dishin qass garserae attuma asate shiiqidi be may7o kessi yeggidi mecettishe dizayssa bessees

Daro asati ogen bollara gede bishe dizayssanne ha ogezappe izatas pude baggara mithi hi ha baggarakka mithi dizayssa bessishe dees.

Hayssan qasseka gita gita gita abbay dees ha abbaza giddon kase bees melidi attida mitha durumay melidayssi beettes qasseka garserakka maatatikka melidi melidi ekkidayti beettettes.

asati dorsa shukkidinne qasse galbaza tikikilera kessana giidi mitha bolla soxi woththidi izeti shukkishe dizayssa hayssi misilezi bessees

Issi tamare naa dara macca na'iya ba borissa ba kanitho bolla woyiko ba zoko bolla baa'adane ha yadane komipiteren ba sunitha xafisashe dizayisa besses

Hayssan qasseke e daaro asati heezhzhu asati kommpiteren asata sunththa xafishshe dishshin qasseka daaro assati guuye baggara yiidi eqqidi xellishe dettes.

Hayssan qassekka daro asati shiiqidinne issi kompitere giddon issi naay ooththishin asati shiiqidi iza lanqqen iza kompitereza be'ishe dizayssayssanne ha baggara waraqatey dees.

hayssan qasseka issi bessan asati shiiqi uttidinne xaafishe waraqata bolla xaafishenne asatappe qasseka ezgishe dizayssa bessees

hayssan qasseka nu beyi shin hayssa nu kilileza ayso aaway salo medho kumetha may7o may7dinne ba kushe idimidi ha simme eqqidayssa bessees

asati issi kifile giddon woykko issi biiro giddon geli uttidinne ha woday ehidayssa komputere geetettizayssa izati xam7ishe dizayssanne nam7u indeti ha baggara uttidayssa bessees

Hayssan qasseka issi caala aayo dara xaraphe bolla uttadae xaafashe woykko asa suntha xaafashe dishin hara hara mantha asati qasse izi sinthen yiidinne guyera sinthera giidi eqqidideeti

Hayssan qasseka keehi gita gita woykko caala asati ha baggara eqqidideettes qasseka issi naadayssi gaden uttidinne komputere xam'ishe dizayssa bessees.

Hayssan issi caali ekkida keethte lanqera daro gaxxare asati shiiqidinne ba sinthan kallo issidi dizayssanne uttidi dizayssanne sinthera issi addey eqqidi dizayssa.

hayssan qasseka tamare nayti issison shiiqidinne uttidi mazagabettishe woykko ba sunthu xaafesishe dizayssanne harati qasse salpen eqqidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka ispporte woy Asa bokisizayti loohishe issi issi gize gachon gachoni gachoni Yegiza asati Ha simidi miccishe Ha'i gacana gidi gigetishe Dizaysa beses

Ku'ase kasanichati ku'ase ka'iza medazagidon ka'ishe deyisane kasaza giddon qaseka gala'o kumetha mayo mayidaynee botha kumetha mayo mayiday

Hayssan qaseka kuwase kassancha nayti kuwase ka'idi xonnidi yiddi wancca izeti denththidi yinni ha wancca Calla asatara hizzgidi shiqqid oykkidi eqqidayisa besses.

Hayisan qase kuwase kasanchati macataranne addetara walaketidine galal'o medho kumeta mayidi ha simidi muleyiti eqidayisa beses.

Daro kuwaase kaassancha nayti sinthera aadhdhidinne uttidi deettis guyera qasseka daro asati eqqidinne issa issara washidi haasayishi deettis.

Hayssan qassika kuwaase kaassanchati zo7o kumetha medho mayo mayidayti issi kuwaasey kaa7ettiza baleza giddora haa simmidi aadhidi yishe dizayssa bessees.

gammo giddofe issi wodeda gidida cencha dire nayti kuwaase kaa7idi xoonishe xoonishe biidi itiophiya permilige gizayssan gelidayssa ufayssan asati hashshu ufaytheides gishe deettes

Hayssan kasseka wochchanchati woykko woththe woxizayti issi bummatan shiiqidi xoonidi wudidireza woykko xoonidi yishe ba kushe bolla denthiti ufayettishe deeta.

kaassanchchati woykko kuwaase kaa'iza nayti kuwaase meedazan kaa'ishe dizayssanne issay issara kuwaaseza marshetishe dizayssa ha misilezi bessees.

nayti shiiqidi kaassanchati meda giddon kuwaase kaa7ishe deettes ha kuwaase kaa7ida nayta giddofe issozi kuwaaseza ekkayse gishe kundidayssa bessees qasse issinoozikka kuwaaseza zu7a bolla oykkidi dees

Kuwaase kaasanchati kuwaasey kaa'ettiza meeda giddon kuwaase kaa'ishe dizayssanne issay issara idimettidi kuwaaseza marshettishe izati dizayssa ha misiley bessees.

hayssan qasseka kuwaasey kaa7ettiza baleza giddon nam7u macanayti kuwaase kaa7ishe dizayssanne qasseka kuwaaseza issi issara marshettishe izeti dizayssa bessees

kuwaase kaasanthati kuwaase kaayishe dishe issi issara kuwaaseza marshetishe izeti dizayssanne issi noti qasseka galal7o kumetha issi noti booththa kumetha may7ida

Kuwaase kaa,iza kaassanchati issi madadara ha simmidi kuwaase kaa,ettiza balezappe ha simmidi yishe dizayssanne ha kaasanchati salo malako shura be may,idi dizayssa bessees.

Hannin qasseka tani beyishin heedzdzu asati pude baggara booththa may'o may'di deettes duge baggara issoy qasse zo'o may'o may'di issi meeda giddon eqqidi deettes.

Hayssan qasseka daro kuwaase kaasanchati issi issara iray bukkida boqo gadera kaa7ishe dizayssanne kuwaasaza issi issara marshettishe dizayssa bessees.

Daro ayfaayfeti issi bessan woykko issi keeththa giddon shiiqidi deettes ha ayfa ayfeteppeka leemisos moozey appileynne dumma dumma miisheti de7ettes.

hayssan qassekanne issi issi astamareti tamarsishine hayssa astamarey tamarsidayssazi dogetonta mala qofisiya miishata iza bolla xaafiza waraqatati heedzdzati issi bolla deettes

gade goyiza eqay woykko gade goyiza miishe daara nam7u baggarakka ayfey dizaara qas nam7u baggarazakka goykko goyizara issi bessan ichadadidaro bessees

Haysan qaseka issi oge lanqera gede heni bagara pude bagara daro yarkaneti detes ha yarkanetape duge bagara qase asati betes issi ayiyaka dawus.

Asati hayssan oge kessanaas gade goyishe dizayssanne miththata xaphota bookkidi bookkidi kessidi yegidi miththa xaphora diza lanqqen goyishe dettees.

Hayssani qassekka booththanne karetha medho oyikidayti lanqera lanqera salo meedho kameti issi zurera salpetidayssa besishe de'es.

Gitta aba laniqera gamele getitizari bolla ba eqa woy ba misheya canidi issi adey abaza athidi efishe dizayisa beses

Haysan qasekakase nu derenka diza caama dara ton aathetiza biradhe giddo kanchera izzis aathosoy dizara issi besan dizaro besetes.

hayssan qasseka issi aaho woykko dalga ogey dishin ha dalga ogezara killira qasse daro asa caaneza makinay woykko kaamey duge simmidi yishe dees

Hayissan gaxxare asati daro asati shiiqidi eqqi doosonna ha gaxare asata sintheragede kaamen gade izati goyishe woyiko woratti ekkida gade oge izati goydi bishe dizayssa besses

issi katama giddon daro asati keeththeta garsera ha simmidi yishe deettes ogera qasseka daro kaameti guyenne sinthemaara kaallidi ha simmidi yishe deettes

Hayssan qasseka keehippe gita aawa dayssi hanno gashe saykile geetetti zaaro toggidi dalga ogera ha simmidi yishe dizayssa bessees.

Keehippe daro addum attuma asati issi bessan shiiqidinne galal'o medho koote muletikka may'idinne ba huphe bolla booththa qoopo woththidinne issi bessan eqqidayssa bessees

keehippe gita abbay dees ha abbazappe hani baggara qasseka abbaza bolla hamuttiza izara nayti hamuttiza wogoloy dees ha wogolozikka mithafe ooththetti dayssako

hayssan qasseka gita gita kaamey guyeranne sinthera malamaala naagidi yishe dizayssanne ha kaamezi qasse haaththata lambatanne dumma dumma miisheta caanizayssakko

hanin qasseka issi naadaara abba giddora gashe jalban wodhdhadanne gede bashe dizayssanne hanaya mole koyashe dizayssa bessees

Keehippe gita gita kaameti guyenna sintha maara naagidi yishin ha kaameti ta beyishin naftata bendziletanne dumma dumma haaththeta caanizaytakko.

Keehi dalga ogey dees ha dalga ogezara sinthe baggara asata caaniza gita kaamey aadhdhidi bishin guyera qasseka karetha medho oyqqida kaamey izo kaallidi yishe dees.

gadey shaarati ekkida bessara gita kaamey ha baggara sino giza kaamey dees ha gede baggara qasse salo medho oykkida kaamey oge bollara bishe dizayssa be'es

Heezzuppe woykko oydduppr dariza asati hare bolla woykko baqulo bolla gaare qachidinne ha simmidi iza bolla kiyi uttidi yishe diza issa bessees.

Heedzdzuto oykkida kaamedara hanno bazhaho geetettizara issi dalga ogera katama giddora ha simmada iza yishin qasseka oshacha baggara gede simmidi asati beettes.

Issi kifile gidon oydu asati detes ha oydu asata sinten xara'e bola daro woraqetati detes ha woraqatata lanqen haylandera hatay dees.

Hayisan qasika hedzdzu asati issi xarpheza bolla shiqidinne issi awazi halandera hatha oyiqin ha hathaza sintara qasi ci,shatinne duma duma mishati dizayisa beses

Booththa medhon tiyettida keeththey ne qasseka mastoteza baggan karetha medho oyqqida keeththey keexettidi giigettidi ke7idayssa bessishe dees

Hayssan qasseka ushachcha baggarakka hadirsa baggara gidin gita gita pooqe keeththeti deettes ha pooqe keeththetas giddo baggara qasseka daro afkaddo mithati mango mithati dumma dumma miisheti deettes.

hayssan qasseka ha7i wode keeththi pooqe geetettizayssi keexettidi wuronta dizayssanne ha keeththazappe guye baggara worati daro mithati beettizayssa bessees

Issi kifile giddon daro asati shiiqidi deettes ha asatappe issi nayakka macasa ha macasayakka qasseka be huphe bolla laxana xaaxada dawus.

Keehippe gita gita keeththeti keexxetishe deettes ha keeththatappe hani baggara qasseka maatay toketidi dolishe dees woykko keehippe zillishe dees.

Hayssan qassekara issi suuqe karen woykko issi keeththa kareni daro qommo woykko dumma dumma qommo kathatie madabaran gidinka dumma dumma kartoonetan gidinka zayteta gidinka deettes.

Asati hayssan qasse tamare nayta masatizayti be borssa ba'idi ba'idi salppera yiidi eqqidayssane izappe qassi dumma dumma asati gellishe diizayssa beses.

Haysan kaseka issi kefile gidon oyde xala de'es oyde xala de'ishini issi tamaare na'ayka ha kifileza gidon beetena.

keehippe cililidinne maatati ekkida bessan keeththeti issi mala woykko issi qommo keethteti madadara madadara keexettidi keexettidi keexettidi hozgidi uttidayssa bessees

Galal7o medho tamareso woga may7o mayda tamare nayti issi kifile giddon shiiqidi tamari she dizayssanne xaafi she dizayssa bessees.

hayssantani be ishin issi macasadaara tamarada goobatethan tamaradanne worqe shallamettadanne ba kushen worqeza oyqqada iza eqqidayssa bessees

oge lanqen woykko buro woosettishe diza oge lanqen daro asati shiiqida eqqida ha asatappeka ha nu baggera eqqida macas orde macasa daara dawus

Hayssan qasseka gita kita keeththeti heeni baggara dishin ha keeththaza pen baggara mithati de'osona mithata lanqen qasseka heedzdzu asati gede simmidi eqqidi de'osona.

qoodan gede ta laapuna gakkizayssa pude bidayssi woykko salo bolla keehippe aduqi ekkida keeththey keexettin ha keeththaza lanqera qasse aaho oge dizayssi bettees

tamare nayti booththaranne karetha walakka tamareso woga may7o may7idinne uttidi tamarishe dizayssanne qadhisisinoti xaafishe dizayssa bessees

Issi ad dayisi ha simidi botha qoppe huphe bola wothidayis iza guyera kameti gade goyishe dishini ha kameza dinthani adhidi eqideesi

Dalgga ogen woykko keehippe dalgga ogeraa, henira issi kaamee haa simmiddi biyshe de'iza issanne, ha kamezappe gede baggara woyshshati eqqida woykko sharanne zaafira tokkettidi de'ees.

Oraththa ogey oththetishe dishshini ha oraththa oge kammera woyikko ha"i wode techinolojey ehida mashinezara oraththa oge othishe dizayissanne daro asati dizayissa besses

Issi katama gidon gadey omaris gadey omarisa gidora korontey tokizi wothiza korontey po'ishe dizayisa woyiko xopishe dizaysa beses

Issi dalgga ooge gidora gitagita kaamey ha simidii yishshe dizayssanne ha kaamezappe ooshshachcha baggara qase woorati dizayssa beses

Hayisan qaseka na'mu kameti botha kameti guyene sinithenee gidi yishini tirapeke ha kameta esidine izati asa qodapee daro canidayisa wothishe de'es

Asathii shuchchara woykko shuchchaththi ekkida bessan ra oge bookkidi bookkidi oge izethi giigissishe dizayssanne ee daro asathi ogeza giigissishe deeththes.

hayssan qasseka aadhdhidi aadhdhidi qorqoro keeththatenne maata keeththate walakettidi keexettida bessa giddora qase ogey dizayssaka bessees

hayssan qasseka ooratha ogey oosettidinne kaamera woykko mashinera oosettidi dishin oshacharakka hadirsarakka gita gita mithati woykko worati dizayssa bessees

Keehi aaho ogey dees keehi aaho ogezara qas hadirtha baggara nam7u hareti ha simmidi ha haratikka karetha hareti harati ha simmidi yishe deettes

Hayssan qasseka ooratha oge asati goydi goydi giigissishe dizayssanne hayssa oge goyiza asati keehippe qoodan daro gididayssa bessees ogezappe pude baggaykka keelettidi dees.

Haystan qasseka keehippe dalga ogey woykko lo7iza ogey dees ha lo7iza ogey giddora gede toyota giza makinaya gede simmada bashe dizaaronne qasseka izi sintherakka haray deees.

Haysan qassekka daro asati shiqidi koronte shoboy duxidaysa gigisishenne ha asata lanqera ha bagara mithati dollishe dizzaysa beses.

Hayssan qassikkaa ee aawa ordde woykko modhdho aawa deyssi yiidi bombba giddon hokkidinne ba ayfe meecettishe dizayssanne iza baggara qasse hara away dizayssa bessees.

Haysan qaseka Gita waway woyko issi Gita asi shiqidine bonba gidope haathe ekidi ba kushe mecetidi haatheza kushen duqididi uyana gishe dizaysa beses

hayssan qasseka e haaththay izara aadhdhanas bessa asati medhidinne woykko zokko ginbera medhidinne iza bolla qas asati shiiqidi eqqidi dizayssa bessees

nam7u addeti issi kifile giddon uttidinne waraqata bolla xaafishe dizayssanne ha addetikka qasseka waanna halafeta woykko daynnata masatettes

asati shiiqidinne yarkane shiishshidinne bombay oosettidi ke7ida bessan shiiqidinne mantha mantha asati bombafe haaththe duuqishe dizayssa bessees

keehippe gita gita asati shiiqidinne issi bomba lanqen shiiqidinne be kushe mecetishe dizayssanne qasse hayssa mecetiza aaweza guyera qas hara asaye hara aaway eqqidinne ha xeellishi dees

kashay guyera dizayssa lanqen daro asati shiiqidinne ha kashaza lanqen eqqidinne kushe idimmi eqqidi azazaneshe dizayssa bessees

gita gita asati shiiqidinne bomba doydi gezze heeran oosettida bomba doyidinne be kushe mecetishe dizayssanne ha asati be huphe bolla qoofe woththidayssa bessees